Bokketida Olay de'es.maththay de'es.asatti dosonna.keththay de'es.kaxxan qasekka ushshan daro miththatti dossonna.gulle salo bolla de'es.

Daaro asati issi bolla shiqqidi dossona issi huphettan qaccey dessi issoy mellan dessi atuma nayti dossona maccati dossona boththa mayoyi dessi kareththa mayoyi dessi.

nayti uttida zo7o mayday dees kareth mayday dees macidees attumay dees sinthe baggara issi attumay kushshe salo bude denthi dees kede baggara keeththay bet

Wolqame woykko gita keeththey dees. Gaaththan daro asati doosona. Oyiddey dees. Haaththey dees. Gede baggara qasseka booththa misile bettees.

daro asati dooso na uttiza oydey dees sinthe baggara qasseka daro darphezati dooso na addeyfe kusha salo denthi dibettes pudera qasseka daro qalamera deettea keeththe

Kuwaase kaasanchchathi doosona; ha baggan heezzi de7ees; guyeera daroy de7ees; bollaara qassikka gaammo cenchcha kuwaase kaassanchcha gizay de7ees; issi baggaraa si7ilee de7ees.

Nam'u maccati salanttosona eetappe gedde baggera adeti dossona guuye baggara qasseka xaaraphezzay dessi wuulay dessi waraqqatay laxxafetiday dessi siiley woykko missiley bettes.

Macati doosona sinthan attumati doosona gumboy woyko xambaroy eeta kushen dees gede bagara uuthay dees goyetanatho gida sa'ay dees tingo shuchay des.

Daro asathi uththididosona; oydee des; zo7o afilay des; haraqe sinththera xarmusera des; gede baggara misile de7es; ha baggara oyde des7es.

Dunguza mayo may7ida asati dooso na maatay kushen dees gumboy dees cil'omithay dees caammay tohon dees huphen qoophey dees guyera keeththay dees.

Daro utethasoti dooso naa birata axireti dooso na oykko keeshati dooso na salo bolla shaaray dees ha baggara mithati ogey gaxan gaxan togetidinne cin'oy be

daro asati uttidosona issoysoti dunguza shurabe may7iday dees qoodhen qachiday dees huphenko dunguza qoobeya woththiday dees booththa shurabe may7iday dees karetha may7iday

asati doosona uttida womboray dees sinthen cil7o maatay dees gede baggara qasseka qocida woykko cimmida keeththay dees adussa mithati doosona kundana giza keeththay

daro asati uttida isila7aame may7o may7iday dees dunguza qoobe woththiday dees xambaro oykkiday dees woy korolis oykkiday dees giddon pooliseti doosona keeththay dees

Maciadawos attomati dooso na bolla baggara qas tophiya bandiray dees gooseda uttida miishay dees guye baggara koronte marcoy eqqides maatay garsira beettees

nayti doosona kushen warqate oykkiday dees issin diya beettawos qasseka guye baggara warqate misiley beettees goonnera qasseka mitha meliday dees

Aadhdhi aadhdhi togetida mithay woykko puuteti doosona adussa keeththay dees daro worati dooso na gaaththan qasseka cimmida woykko gal'ida keeththay dees.

Asati uthidi ha simidosona ugan maatay laaletides eeti uthida oyde salo mala mayo mayides bootha mayida asati doosona gede bagara galal'o qalamera teyetida keethay de'es.

Utida asati dosona issi kusheni waraqati deesi silikke oyikidayi deesi issikibiritora xaafizayisi bettesi karibateyi qodhen qachetidayis bettesi gedera qasekka kote mayidayisa bettesi

daro asati uttidi issi keetheten doosona guyera qasseka booththa qaalamera keeththeti yettides oydey booththa may7o mayday beettees qasseka sinthera salo samey darphezay beettes haaththay dees

Daro asati uttidosona sinthen qasseka ciishshati oyde bolla do7osona guyera zo7o haydey dees gede baggara qasseka bira tamarco ti eqqida bollara ampooley xompishe dees.

Maca pooliseti sinsera uttida guyra attomati dooso na uttiza oraoykko omboraz dees booththa may'o may'idays qasseka salo samay'e may'idays.

Issi mac'iya betawus gabare mayo mayadus borsa hashen atadus sinte bagara hatha bombay des kushiyan nam'u marc'o oykadus mataynne mitay guyera betes.

Tophiya bandiray beetes, wula fengey beetes, asati uttiday beetosona, ha baggara qase koronte miththay eqqiday beetes, salo bollan shaaray aakidi beetes.

Issi aduse dimitoranne shuchara qashetida gita misha des gutharaka des gede bagara daro cil'o mithati dosona botha sharay salo bola zindes

nam7u nayti dooso naa guye baggara cilla7o mithi dees sintse baggara qasseka misiley dees issi naa kushen maxaafay dees henoyssaska dees guyen daro doorettida shuchchayssibe dees

Masqale qilixey dees bollay qoccides garseyka zo'o qalamera tiettides aadhdhida dimatay beettes shuchchay dees

jarkey dees qanxettiday dees gede baggara qasseka adusse moydey dees shunkurtey saynen dees bollan barbare beettees melida mithate eqqidosona

kubbaya bettees utethasoy dees issi n diya da7us cu7ay bettees qasseka safe debetees injeeraayoy dees garsa baggara buddenna

Issi attumaz eqqidese mushuraabe may'ides aype na xeeles guye baggara qasseka xuufey xaafettides bolla baggara mehe masatizay guuthay beettes.

leematey dees izan saynen solloy dees qanxettida qahe ashoy dees kaxiday ha baggara beettees qaqalettiday beettees sayney dees gede baggara mithayi

maata hacayi beettees, barzafe mithay beettees,ha baggan qasseka toketida dunoy dees, woysha lashay lasheti beettees, gede baggan uuthay giddon dees,zumay bollan adussay dees.

Daro asati dooso naa salo bolla booththa shaarayzin idibettees ha baggan qasseka cil'o misati dooso naa galal'otho melana giza misati dooso naa zumay beettees.

Sooy dees zabolla wulay dees sinthe baggan shucha aadhdhi adhdhi doorettides cil'o maatay dees nam'o keeththa giddora gede issi asi eqqides ha bagga mith eqqides.

Oyddu asati doosona issoy karetha koote maydes issoy salo medho qasseka booththi maydaykkadees kushen cira oykkiday beettees gedera shiishshi kushe oykkiday beettees.

issi maciya bettawus hu'en qace qacaduus salo samaye mayo mayadus kushen qasseka jabana oykkaduus piitashe mashara de'awus milen jarkani dees ha baggara melida gutha mithati doossona

Ha baggara gede simmida oyddu asati doosona sinththera qasseka ha simmida biidoy beettees hugey beettees laptopey dees marccoy biratay de

Instagram giza xufey des I pidaley des g des t des m bestes m betese y des

kaamelati doosonaa maydi uttida asati doosonaa qasseka gede baggara mithati dooso naa ogey beettees qasseka axirey hoykko keshay beettes

Issi arise atuma nay micishe des ,kushe idimides, qodhen karsbstey des, ha bagara amarathora xafetida xuufey des.garsera 10 sate gid xafetiday des.

daro asati uttidosona gede baggara qasseka gomboray beettees adusse eqa shiishshiza mithan oosettiday dees maxaafa potoy beettees banke potoy beettees

Asa potoybeetes issi indiyadawus qoodhen worqe dees karetha may'okometh may'aduse issi kushe pude dentha da dawuse qasseka ha baggara ingizistora xaafetias xuufe.

Amarathora xaafettida booththa xuufey dees iirane gizay dees garse baggara qassekaxaafettida xuufey dees bolla baggara zo'on dees saloppe qasse wodhdhiza tama exizay

ophiya bayndiray dees gede baggara qasseka katama giza xuufe dees ha baggara qasseka taarihe giza xuufe dees garsera abbaya kampase des

Adusse ginbe keeththay dees ha baggarabettes sinthe namarathora xaafettidas xoufey dees giddon qasseka daro keeththeti dooso na uksilkes potoy dees giste potoy dees.

amarathora xaafedida xuufey dees garsen qasseka indi misiley dees lee7ora karethara xaafettiday beettees zo7ora xaafettiday beettees ooththara xaafettiday dees

Kamela potoy dees maata keeththe haaththa gaththani heedzdzi bettees amarathora xaafettida xuufeydees tigirethora xaufetiday dees qasseka haaththe qoliza asati doos.

Issi atumatyi bidi ha xeles tophiya giza xafetida xufe de'ees pude bagara qasika daro mithati eqidi de'osona mathayi ha bagara betees kuwayi dees

Korontte shuboy des maakelay bettes gedera qaseka kuuley des borchchetida sa7ay des issi atuma nay bettes salo bolan qaseka pudde simida miththay

Sate beettes,iza bollani zeroyi dees.issi xeetane ichashu tamu quxure dees.ke issinoyo dees,kenam'ayi dees,keheedhdhu dees,keoyidayi dees

daro ogetidoosona keeththay beettees simmintora qashettida shuchcha malay dees yuushan qasseka zo7o qalamey gaassan dees salo medhoy dees

Ogey adussay beettees , gaxan accida maatati doosona, biratati adussara micetidi laaleti beettosona, koronte shuboy beettees guutha shaaray salo bolla dees.

maatay beettees aaca mithay beettees daro marcoti eqqiday bettees ha baggara qasseka ampooley dees salo bollan shaaray dees dalga ogey beettees gedera kuway dees

keeththay beettees goyettida sa'ay beettees koronte mithati huda eqqidi doosonaa ha baggara qasseka kaamelay beettees asati beettoso naa cil'o mithati beettosona

Gammo zoone gizay bettes.nam'u shiyanne tammanne lapu gizay bettees. Qasseka garsara amarathora xapetida xuppey bettes.

Daro motreti dosona , eexiza mabiratey de'esi,koronte mithati eqidosona gede bagara qase xompizayi beetesi, ha bagara simay woyko kuwayi desi.

daro kamelati doosona hibreti iqubi mizgeba jemmiranal giidi amarathora xaafettida xuufey beettees qorqoro keshay dees qasseka away iza bolla caddiday dees kuway qasse beettes

Asati de,osona eta sinthan qasika zayithe utizasopora guye bagara qasika awash banke gizayi dees ha bagara qasika dashin banke gizayi dees garse bagara qasika daro asa misileti de, osona

lapitoppeti woykko komputerey sinthen dees dharphezay dees gede baggara xompiza ampooley dees zo7o qalamen tiyettida keeththay beettees girgiday dees xarpheza bolla maxaafa

Daro dere naagiza asati may'o maydi eqqida salo samay may'ida sinthen shuchchanne simminton keelettida keela bolla doosona guule baggara mithay cil'oy beettes gedera qas koronte mitha eqqides.

Daro asati dooso na guyen koronte marco eqqides kaamelay bettees jandilay dees caamma aaththiday dees guye baggara mithay dees salo bolla shaaray dees.

Daro woyko c'ora asati dosona zo'o mayo mayidi dosona salo medho kote athosona salo medho sure gidon adhi dumma dumma mayoti dosona gede bagan mithay betees

daro asati dooso naweykko corati gede baggara nam7u mithati eqqiday beettes cil7oti beetoso na keeththay beettes sintse na iya dawus kuway beettees

daro goyettanatho gida sayay dees haaththa yeloy dees maatay dees haaththa qasseka salo tubbofe laalliza asati dooso na keeththay beettes kamelati dooso na mithay beete

giddora haaththa o ge dees urqay beettees keeththay beettees asati beettosonna ziin7ida mithay dees qasseka cil7o mithay dees gede baggara bida tayqqide

Shuchchaninne simminton keexettida keeththay dees mithay doorettiday dees asati dooso na aaci uttida mithay dees haaththa tubboy dees.

Addussa keththay xees qanththay de'es qoociday beettes qasekka geddera miiththatti de'ossonna salo bolla qasekka shaaray beettes

heedzdzu asati dooso na issi addey huphen qacedees qace qasseka ha baggara biratara qashetida keshatho gizay dees sinthan qasseka keziza ogey dees

cora asati dooso na issi attuma eqqi dees eta sinthan haaththay dees arphezay dees silkey xompishe beettees guye baggara qasseka biratay eqqidi dees

Issin diyadawus i kushen saatey dees worqey aaththadus booththa oydeti doosona salo samay maymayadus qoodhen masqalay dees haythan worqedi.

Kethay betes mithay betes matay betes qorixiday dees cili'oy de'es gede bagara qasi aca mithati do'sona salo bolla sharay de'es

shuchchan keexettida keeththay dees bolla baggara maataybeettees garsera qasse cil7o maatay dees gedera gakkiza gistey dees guuley dees ha baggan haaththay beettees

daro ciishshati doosona ha baggara sintsen ogeydees wulay dees keeththay beettees sintsan asati doosona galal7o qaramera keeththay tietides bollara booththan tiittides

qace qachida attumay dees mitharanne marcora qashettida keshshay dees goday beettees garse bagkara booththa qalamelatihettiday beettees wolqama koote mayida attumay dees

mela maatay dees gaaththan qasseka qorxizay dees birata marcoti qoccida eqqidees gede baggara qasseka wolqama keeththay dees guyen mithay beette

oydeti doosona uttizayssi beettees bollan qasseka daro laptoppeti doosona hugey beettees gede baggara qasseka ciishshay beettees ha baggara qasseka oyda bollanka dees

Adussa keeththay dalgiday dees iza gaathan daro asati doosona keeththas tuussay dees yuushan melida mithay dees haashettida mithay dees qasse gedera guuley salo bolla.

Mitha tibetooso naa keeththay dees maskote beettees adusse shupotidooso naa qasseka marcora kishettida kishay beettees.

Issi attumay dees iza kushen silkey dees guye baggara qasseka ciishshati do'osona bollara mithay beettees keeththey dees qasseka guyera tukkey beettes

macay dees attomay dees keeththey beettees kulafengey dees issi naye kushen maxaafay beettees gede baggara qasseka maskoteti beettosona

Issi indiya utadus galal'o mayo mayadus huuphe bolla kaseka qoophe wothadus kareta shanchay guyera de'es simintora keetetida keethay dees garsera kartone de'es.

Wollqama keththayi deess gaththan qasse issi addezi deess miyen xarphezatti doossona maskotetti bettossona girgiddayi galallo qalamera tiyettidayi bettes.

Nammu' asathi dossona issoy isswa hashiya oyqidi bethess. Isswa kushen qasseka booththa gawune dees. Uthiza oyde bethess. Guyye bagara qassekkea masthothethi bethossona.

Ha eqqi xelliza attumati dosonna macati dosonna oogey dees eettappe guye baggan dooretida guuththa shuuchchay dees keeththati bettossonna cili'o miiththatti dosonna

Cora asati beettoso na issi issi kushe oyketidosona biyen qasseka shuchchay beettees oge dalgay dees keeththay aadhdhidi aadhdhidi dees kaamelay beettes cil'omithay dees.

Gita keeththay dees garsera asati doosonaa macaynne attumay dees yuushon qasse maatay dees ciishshati doosona adusse miiththati doosona cil'o miiththati doosona

Asati dooso na guye baggara booththa qalamenti ettida keeththay dees sinthe baggara qasseka maatay doonna sa'ay geehiday dees mitha cil'oy beettees ha baggara qasseka salo samayenti yettida keeththay dees.

issini de7azawos sinthan ciishati doosonaa kushe idimmaduus booththa may7o may7aduus ha ayfera xeellawus geede baggara qasseka booththa qalame tiyettida keeththay dees.

Talgidi aacida badalati doosona gaaththan qasseka zoo ciisha ciyizaytati doossona melida mithay bettees gede baggara cimmida keeththey dees zumati gelon kessin giidi uttida.

Asati beettosonna issi addeyzi asizin'i dees iza bolla kushe woththida maciya dawus karetha kote mayudus guye baggara booththa may'iday dees keeththe dalgaybettees ha baggara birata eqqide.

Adde asati eqqida maca ti eqqidosona sure aaththiday tees caamma karetha aaththiday tees hube bolla qasseka zo7o qalametiidaydees guyera keeththay beettes garsera wugedes.

daro asati doosona ogey dees kaamelay beettees guthara cilo mithati beetoosonaa qorqorora kishettida kishay beettees oge dalgay beete

Goyettida biitay dees. Shuchchay dees. Maatay dees. Keeththey dees. bolla baggan daro mithati zin7ida salo bolla shaaray daakki beettees.

Dalga ogey dees gaxan qasseka shuchchay dees mithay dees keeththay dees salo bolla shaaray dees ha baggan qasseka daro mithay dees.

Adussa okey dees mithay dees keeththay daroy dees aadhdhe aadhdhidi qasseka maatati dooso naa cil'oo puteti doosona koronte mithay eqqides.

Ogey beettees keethey keexettiday dees gede baggara qassika mithay dees korontte shuboy aduqqidi dees.salo bolla booththa shaaray beettees wulati keethas doosona.

attuma asati doosona keeththey dees ,muuze yeechey beettees, haaththey haahon xeellishin eeli dees ha baggan denbay dees salo bolla qasseka shaaray beettees

issi ba jajey dees gaaththan asati doosona ogey dees keeththay beettes guye baggara qasseka mithati dooso na ha baggara qasseka daro

Daro keeththey woykko cora keeththay dees pudera guuley zuma bolla echi dees. garsera qasseka daro worati doosona ha baggan gelishin ogey nam''u sora efizay dees.

heedzdzu asati dooso na puutey dees goyettida biittay dees mithay nam7atas kushen dees keeththay gede baggara beettes qasseka qorqoro keshay dees ha baggara kaamelayde

birata keshshay dees nam7u simmintoranne shuchchara oosettidayssati beettosona wude eqqidi tophiya bandiray beettees cil7oy dees gaaththan bicay dees qasseka zo7oy dees

"Ha simida cora asati doosona, Guye baggara qassika mabrate mithay eqqides, Daro worati beetosona ogey dees, Qamise mayida maccati doosona."

C'il'io mitati yushan betosona qoc'ida kethay des qaseka poqe wolqamay adhi adhi betes ogey des gidon qase ogan daro kameti eqidoso.

Daro madabarara qashetida mayoti dosona gede bagara sa'an shuchay des cilo maatay betese adusa cilo mithati dosona ha bagara qasekka saxiney des guye bagara issi indiya dawusu

Shuchayi dorethidayi bethess hezzu shuchara siminthora ossethiza keshathi dossona marcoyi izza gathara bethess ha bagga pinthan mayhthayi bethes gedera dicci aduqidayi bethess.

Mac'a asay des atuma asay des kamelati des ogey des pude bagara shuchi betes guye bagara daro kethiti dosona koronte mithay eqiday betes.

awa ayfe saabiza miishay dees ha baggan qasseta simmindora qashettiday ibeettees melida mithay guuthay sin7ides yuushan asati doosona gede bagga dussa keeththay beettees

goyettida biittay dees kaamelay eqidees karetha goommay dees gaaththan attumay beettes sinthan asati doosona pude baggara qasse keeththeyi beettes maatay beete

keeththey beettees tophiya bandiray sinthe bagga dees tophiya qasseka naggadiza bankesoy beettees keeththeti dooso na mithati doosson

Issisora diza oogey nam'uso shaakettidayssi beetes daro wooratti bettossonna korontte miiththay bettes zummati adhi adhi bettes hahon qasekka haaththe malay eellidi beettes

balla mith meliday beettees ha baggara qasseka marcoy eqqidayssati dooso na asati dooso na kushe sinse sinse edidayssi beettees garsan qasseka akafay beettees biittay beettees

ogey nam'uso efizayssiti doosonaa gaaththan qasseka aadhdhidi diza mithati doosonaa pude baggarakka beettosonaa gedera qasse keeththay beettes

Meli doorettida daro mithati doosona yuushan asay dees gede baggara keex exiza keeththay dees ha baggara maatay dees adussa gattaybettees melida maatay dees.

karetha camma athida sati doosona salo samay may7iday dees booththa koote may7day dees gede baggara qasseka simintora shuchchara qashettida issi ginbey dees maatay beettees

oge gedefizay dees puddera daro mithati doosona dugera maatay dees shuchcha leeqoy beettees cimmida keeththay dees qasseka eqqida mithati dooson

daro asati dooso na shuchchay beettees cil7o maatay beettees kide baggara keexettiza keeththay dees salo bollan shaaray beettees ha baggara qasseka maatay dees

nam7o adussa ogeti dooso na asatibetooso na daro worati dooso na pooqeybeettees koronte shuboy dees zumati killin haahon xeellishin doosona

dalga woykko gita shara mithay dees garsen asati dooso na jarkey dees goshsha biittay dees cil7o matay dees melidanne aaciza mithay dees zumaybeeti

marcora direttida dirsay dees yuusha maatati doosona ciishshati doosona giddon qasseka haaththey pude simmi duuqizay dees misiley dees izaan qasseka dinketi doosonaa

daro asati doosona macay bettes attumay dees dunguza qoope woththiday dees guye baggara cil7o mithay dees adussa keeththey dees bolla mela mithaydes

Issi keththay dees Botha qalamera tiyetides sa'an hugey betes miyen qaseka yushon biratta kishay des qocidaysi bettes

nam7u kusheti beettosona sansalatan qashetidosona karetha may7o may7day beettees pudde baggara qasseka issoy beettees booththa kushede

2 asati de'osona kushen pitoy des zokon issas borsay des sintha bagan shuchay des mattay des mithay eqidi betes daro pitoti betosona

Poto oykida asati dosona eta sintan zin'ida pitoy dees shuchay order betes cililo matay dees guye bagara qase xafetida xufey dees mitay dic'iday betes.

Kamelay des gomay betes asati dosona ha bagara qaseka daro cil'o matay Des mabiratey xopishe des kuway betes

oyddu asati doosona goyettida biittay dees etaku shempitoy dees gede baggara qasseka kaame lay dees keeththay beettees kushey dees kuway beettees

kamelay beettees. sinthen daro mithati doosonaa maata caani dees ha baggara qasseka iitida godettana thokida ogey dees gede baggara mela mithay issi bolla shiiqi dooretta.

Buurray shiiqidii beettees asati doosonna ha baggan qasseka goommay dees puddera qasseka kaamelay beettees salo bollan shaaray beettees ha baggara goyettidatho giza biittay dees

galal7o qalamenti yettida kaame lay dees goomma karethay beettees marcoy giddon beettes bolla baggara qasseka daro fistale aynate ta dumma dumma qashettina malabarata caaniday dees

Kaame eqqiday beettees guye baggara kuwamithay dees adussa melidayssati doosona ogey dees qasseka yuu shoani marcora direttida dirsay beettees.

Amarathora xappetida xuppey des. Haysatho ges. Nashinal aydi bihirawuy matoqa ges garsa bagara be mereja wani be sira mastekakel indimichilu gizay Des.

silki dees amarathora fayda giza xuufey dees tele bira gizay dees qasseka garyadde qaqem qedem teketel gizay dees garsen gede baggara qasseka cil7o qalamede

Issi atumay Des iza sinthan dinixe athiza maygirapone Des,xaraphezay Des,guye bagara qasekka issi kuxirey Des,zeroy Des, ussupun Des .

silkey dees, kushe bettees bolla baggara qasse salo medho qalame dees, garsera daro quxureti doosona, garse baggara qasseka amarathon xaafettida xuufe dees,

goyettida biittay dees issi addes eqqidees guye baggara daro nayti doosona mithay dees melida mithay zin7ides shuchchay dees abbayqageden dees

Kamelay ha simmi dees bollan guuyera daro asati tophiya bandira oykkida mithay beettees maatay beettees shuchchay daroy dees.

Karetha ade de'es iza qool'en karbatay dees kaseka ogen nam'u suray de'es dalga maatay de'es gedebagara mithay cil'iday de'es.

Asati betosona, ciishay betesi. Mabiratey exizay Des. Irichitey tokosetishe Des. Ha bagara qaseka xuufey beetes. Giste malatay de'es

Guye bagara misiley, betes Ethiopia, karata betes amari gathan des he bagara qaseka karetha mishay

Nam'u asati dosona tophiya bandiray guye baggra issas des issozayssi qase eretena guye baggara miththay meliday zo'o qalamera ootheti dees.

asati ha simmidi uttidosona sinthen qasseka qoodhen dunguza may7oy dees guyerakka qoodhen qachidosona dunguza may7o qasseka giddon booththa shurabe mayidade

daro uttida asati doosona booththa koppiya woththidayssi deessona zo7o nam ooththiday doosona salo samay issoy dees oydey bettees pudera qasseka tophiya giza xuufey dees

missi attumay dees pude baggara maata cil77oy dees gede baggara qasse asati doosona keeththay adussay bettezaadhdhidi haaththa yeeloy dees shaaray salo bolla dees go7ettida biittaybee

Daro asati dooso na dunguza filamay'o may'dosona maatay kushshen oykkiday dees gede baggara qasseka cil'o mithati dooso na koronte marco adussa eqqi aadhdhe adhdhibe.

daro asati doosona booththa mayo mayday dees dunguza kootey aaththiday dees maata kushshen oykkiday dees gide baggara qasseka salo bolla shaaray beettes ha baggara aacida mithati beettosona

Daro asat dosona,pude simid dizay Des,utidayt utiza daro oydet detes, kamelat dosona, utiza laptopet dosona.

C'ora atuma asati de'osona dalgga asay de'es koronththo shuboy aduqidi de'es c'ilo c'ishshati guye bagara de'osona kareththa c'ama aththiday de'es zo'o c'ishsha ba kushen oyikida.

Issi atumay eqi des sinten qaseka madirekezi betes mayketi oydati betosona guyera amaratora xafetiday des garsa bagara qaseka inglizatora des.

Issi addey beettees .Woykko attumay iza sinthen qasseka kushe aaththiza masaray beettees .Pude baggara ciishati beettosona. Ha baggara qasseka mithay beetees.

asati doosona karetha koote maydattumay dees gede baggara qasseka macay bettees guyera keeththay dees pude baggara qase salo samayanti ettida keetha

Heezzu macati dooso. Nam'u attumati dooso .Gita woyikko wolqama keeththay dees .sinthe baggara booththa qalameya tiyettida xarphezay dees. Guye baggara salo samaya tiyetida girgiday woykko goday beetes.

Jarkaney issi adda kushshan dees issin deyabe kushay kadus booththa afila mayid aya dawus gede baggara ogey dees keeththay dees mithay des cil7o mithay beetes.

Heedzdzu pooliseti dooso na eeta sinsen qasseka haaththeti dooso na maxaafay dees warqatey beettees uttiza oydey beettees

Issi poolisey dees qoobey hupen dees kushen iskirtoy beettees saatey dees amarathora xaafettida xuufey dees maxaafay beettees.

daro poliseti dooso na eta sinthen qasseka dharphezay issi bolla dooretti deese usa7ay issi baggara dhumiday beettees awizay bettees huphen asatas koppiyay dees

issi addezi dees iza kushen polisetetha mayregey dees tiran tophiya bandiray dees kushen maykey dees guye baggara qasseka xuufey xaafettiday dees

kaamelay gede simmi eqqiidees goommay beettes kuway dees gede baggara qasseka urqan dhogetiza keeththay beettees ha baggara geeshshasay dees gede cil7o mithay beettees

Heedzdzu poolise may'o may'ida asati doosona giddon qasseka gita guufey dees shuchchati doosona gede baggara qasseka goday dees ha baggara qasseka saybeette.

Koncey dees mooqey dees kathay dees sayney dees daro asati dooso na keeththay beettees mithay dees.

Cora asati doosona ha simmidi puderanne dugera keeththey dees giddon ogey dees maatay laaletti dizay dees gedera mith cil'oti betosona gedera qasseka adusse addebabay dees

asati uttidi beettosona mithay keshay beettes keeththay mithara keexettiday dees wula fengey dees issi indiya eqqadanne dawus booththa mayo madaa

Asati uttidi ha xeellosona kushen warqatey dees guye baggara qasseka keeththay beettees uttida oydey beettees mastotetidoosona sure asay danciday dees.

Qobbe ottida attumay de'ees. Wottona gidon nam''atti de'ossona. Miyen kasseka addussay de'ees.gedde baggara miita cil''oy betees.korontte miitay eqqiday betees.hazo bolla sharay betees

Mellida gisstey dessi asati dosona iso issoti kushshen oyqqidosona guyera qasseka maattay bettes miththay adussay bettes korontte marcoy bettes.

Daro woykko coro asati doosona. Eeta sintheni goyettanatho gida biittay beetes. Maatay aacciday dees. Guye baggara keeththey dees. Issi adda sinthen xarphezay dees.

Go'etti diziza biittay beettees mithati doosona keeththay dees ha baggara qasseka attuma asay dees akafay beettees aadhdhiadhdhi diic'iza maatati doosona.

Issi indiyabettawus, kushe sinthe yeddadus, booththa maymayettiday dees, huphey puuluntha kooshe aaththiza mashsha massaray dees, ha baggara oydeti doosona.

attumati eqqida eta gaaththan kartooney dees ha xeellosona garse maatay dees gedera melidanne cil7o mithati doosona maskotey beettees pudera guutha shuchchaytees

Attumati uttidosonam darphezay dees sinthera borchetho giza gadeydees guye baggara qasseka keeththay dees yuushuwan dicciza cil'o mithati do'osonna

Loyettiza saahi dees haaththe qoletishe dees aadhdhe aadhdhi puteti dooso naa daro mithati dooso naa shaaraybettees guutha shuchchati goyettiza sa ana aadhdhe adhdhido.

Asati ha xeellooso na karethasure aaththiday dees booththa shurabe may7iday dees salo samay may7iday dees go7ettida sa7ay betees guye baggara qasseka cil omithay daride eqqides.

go7ettida aaho dalga biittay dees issi addey dees sintsen puutey dees akafa gedera oykkiza asi dees buro dicciza aadhdhide adhi ditush kul7ugi uttida maatay dees okkey dees

qorqoro biratay dees nam7u macati ha baggara beettosona gederayssi attumay beettees giita daasha mithay beettees keeththey aadhdhi aadhdhi deizay beettees

Daro attuma sati dooso naa macati dooso naa eta sinthen qasseka lakkayizayssi dees dunguza may'oy ha baggara dees garsera qashuga bolla maatay laalettibettees goyra mithayti.

daro woykko coro asati uttida attumay dees eta gaththan macay dees kushen saatey dizay dees sinthen warqatey dees uttiza xarphezay dees uye baggara qasseka mithay dees

daro asati dooso na maata dicciday dees upude baggara qasseka keeththey beettees gede baggara salo bollan shaaray dees guule booththay beettes garsan gita zumay dees

Gohettida biittay dees izan qasseka issi addes hokkidees puute tokkes puutiya pude simma acawus dunguza qacce be qodhen qachides weera nam7u asati doosona. cil'o daro mithati doosona.

Issi attomay dees koote maydees kushay idimmi dees haythen mananxire aype bollara gede biidi dees huphe itikybeettees qasseka qolpede

Asati beettoso na kaxe na muzey doorettiday dees gita shara mithay beettees mithan keshettida keshay dees yeechey beettees keeththay guye baggaradee.

issi attumay uttidi beettees lo7o ooso woykko melkam sira saaminti gizay dees hospun qudure beettes ichachi dees heedzdzi dees usuppun dees

Issi attumay dees sinthen warqatey dees kushen qasseka bi'irey dees ciishshati beettosona i uttida wydey beettees sinthen qasseka diza beettees guyera xuufeti dooson.

Daro kamelati dosona daro asati betosona kethay betese melida mithay des goyetanatho gidi xurtati ekkiza bitay des ha bagara mithay des

nayti beetosona kaamelay dees goommay dees gaaththan asati doosona ogey dees booketiday beettees guutha melida mithay zin7iday beettees

kaamelay beettees pusa7ay beettees puddera qasseka keeththa daroy beettees saloy beettees kuway ha baggara dees guye baggara motorey pha macara attumara dooso

gede simmida daro asati doosona pude baggara qasseka mithay dees salo bollan shaaray bettees ha baggara qasseka go'etenatho gida sa'ay dees cil'o puteti beettosona

cora asati uttidi boodosona qasseka issi attumay caamma attides karetha sore dancides bootta jaakkete maydes gede baggara qasseka daro keeththati beetto

bajjajey dees gaaththan asaytoy doosona ha baggara qasseka orphi leybettees biittan qasseka goyettanatho giday dees gede baggara daro worati beettosona

Daro asati betosona, sinthen shunkurtoy bettes, donoy beetes,tophiya malan osettida dzantilay beetes,mithatii betosona ,kethay beetes

Asati do'sona eta sinthan apoyi dees macati atumati ha xelosona hathay qoletishe des shuchay des qaseka ogey des zokoyi des

cora asati doosona kaamelay beettees karetha sure danciday dees shuraabe qasseka booththi mayday dees ha baggara salo samay sure danciday dees makina goommati wikko kamela goommay beette

Koronte mitha eqqides kaamelay gede bees pudde mitha bolla keesesa asati dooso naa gede baggara melida daro mithati dooso naa keeththeti dooso naa cil'o maatay dees.

maca nay dees attuma nay dees goyettida sa7ay dees kiisen yeddizay dees guyera wolqama woykko gita kaamey dees adusse shada mithay dees shuchcha adheisaandee

Daro asati dooso naa pude efiza ogey dees koronte mithay eqqides cil7o mithay dees cimmida keeththay beettes goyettana thu gida sa7ay dees

aayoti dooso naa guutha nayti dooso naa qace qaccizayssati dooso naa qaconna nayti dooso naa getera qasseka xompiza xompey dees ha baggara qasseka wen mith

Ha baggan daro kaameti beettooso naa gede baggan daro asati dooso naa zumay woykko dengoy dees cil'o tush kul'u gidi uttida mithay dees guuley sa'a bolla zin'iday beettees.

Warqatey anababizay dees kushen guufe oykkiday dees guye baggara qasseka mithan shocettida keeththay beettees dardaretti uttidaysi dees karethas ure dancidadebeettees.

asati daroy dooso na uttiday dooso na eqqidaykka dees guyera qasseka mula7eperadiza keeththey dees maskoteti dooso na pengey beettees ha baggara mith cil7oti dooso

guutha attuma nayti dooso maca nayti doosona sinthen dawtarey dees kuuyera keeththey dees salo madhoqalamen tiyettides sinsera qasseka zo7ona

heedzdzu naati dooso na guye bagga mithay dees maatay dees zumay woykko dengoy dees salo bolla karetha shaaray dees garsera daro woray beettees

eelo haathay dees na'iya miicashiya xeellawus dunguza apilamaydus huphey dees ihike karethay dees guye baggara qasseka shuchchay doorettidi dees

Issi indiya dawus qasseka ciishaykadus iippe guye baggara daro cil7o mithati dooso na shuchchay dees garsa baggan haaththay dees puddera qasse tukke haythe beette

Haaththay bolla afora qoletishe dees daro worati dooso naa gaxama tay dees mithati cil7oti bettooso naa buurati dooso naa shuchcha guuthati dooso.

Giste yafaran zeritiday beetes daro mithati beetosona comida keethay beetes uuthay beetes maatay dees maatate toketizay woyko sake de'es.

daro asati beettoso na bookettida biittay beettees shuchchay beettees qasseka ha baggara gitas issi bolla shiiqidi doorettida biittay dees hudera maatay beete

daro asati beettoso na uttiza xarphezay beettees qasseka tamay exizay beettees bollara shaashshay bashen beettees guyera qasseka mitha eqqi beettes

Adussa ogey dees yuushan daro maata malatiza jenjebiloti doosona keeththay keexettiday dees mithati doosona qasseka eqqidi diza shuchchay guutha doosona.

Issi naasbetees kushshen saatey dees hophen koqoophey dees tohon caammay dees qonxa haathidey dees qasseka mitha melida boncoy dees aaca mithay dees duru matho giday dees

Cora asati utti didosona sinthan warqatey dees qasseka darphezay dees guyera maatay laaletti saan dees gede baggara asati eqqida keeththay beettees.

Nam7u macati beettoosonna attumati beettoosona dharpheeza bolla dabtare dees yandilay dees maatayetekeeththey beettees gede baggara qamithaydee.

Issi nazi mesqely des issi ayiya dawus atumati dosona ha xeliza karetha mayo mayida des waraqata kushen oykiday des Botha bens eriso oykiday des

issi macey eqa dawus issiniya uttadawus attuma naazi ikuzi kusha naaqidinne oykkides sinthen lawutoppe woykko komputere dees warqate beettees guye baggara cill'o mitha

Daro warqateti sinthan dooso naa asati dooso naa poto densizay dees karetha qacce qaccida maciya dawos jandila oykkidayssati dooso naa uuthay beettees daro gashe mithati beettosona

Asati issi bolla shiiqidi doosona giddo maata aacay dees gede baggara cimmida woykko kal'ida keeththay dees guye baggara mithan keshettida keshay dees cil'o wora.

Heedzdzu asati dooso na sintsen xarphezay dees issoy kushe micishe dees guyera salo medho qalamenti yetteda keeththay dees maskoteti beettoso na sintan asato warqati dees

Macati beettoosonna attumati beettosonna issa qoole masqalay dees issiso simmidi xeellees sinthan warqate dees guyera qorqoroy beettes.

Maatay aacay dees uttida nayti doosona darpheza bolla eqqidayssati doosona sinsera qasseka uttiday beettees guyera adussa mithay dees pude baggara keeththay beettees.

komputerey dees asati dooso naa yuushon qasseka daro mithati dooso naa warqatey beettees guyera qas keeththey dees uttiza oydey beettees

Daro asati doosona. Issi addey ha simmidi worqata oykki dees. Kushshen iskibrtoy dees .guyera mithi ciloy dees .Urqan dhogettida keeththay dees. Cimmida qocida keeththay beettes.

Naytihe baggara eqqida ha baggara qasse kafoto denthizara dawus issi naya sinthen uttatus booththa uttisa darphezay dees mitha cil'oy guye baggara natoppe beettes pudera girgidayti.

Kuwase kaizza asati dosona dalga meday dessi maatay dessi marcco miththay eqqides gedde baggera qaseka daro cilo miththati betosona kuway bettes.

Ku'asey betes cama athida asati do'sona gede bagara meday betes kushe salo yedida gidon qaseka dayinay de'es matay daligi acidi betes

kuwaaseka iza asati doosona maatay beettees woyshay beettees qasseka salo bollan shaaray dees maata gaaththan aadhdhe aadhdhi diza shuchchati doosona caamma aaththi doosonna

Daro asati doosona, ogey dees, cil'o mayo mayidosona, yushuwan qaseka qasheti uttida dokoy dees, daro cil'o mithati de'osona.

daro asati dooso na kuway beettees kude baggara qasseka keshay beettees b mithati dooso na keeththey beettees cil7o mithay dees

kuwaase kaasanchati beettosona zo7o may7iday beettees qasseka booththi may7day beettees salo medho may7day beettees giddon enti ehida wuxetezi woykko ee.

oyddu asati doosona, heedzdzati maydayssi salo medhaa shuraabe karetha qonxa nam'ati zo'o shuraabe zo'o qonxa kalthe aaththida aaca maatay dees kuwasey beettes

zo7ogo may7o may7ida kowaase kaasanchati dooso na gedera qasseka salo samay may7idayssati doosona meydas beettes barzaafe mithay dees adussay dees magarsan maatay dees

issi macea dawus achchey betees iis ayfe betes qoodhen calley dees kushen qasseka gimoy dees haasayiza maykey dees karetha huphee

daro attumasati dooso naa guye baggara keeththay beettes mitha cil7oy beettees ogeti dooso naa booththa caamma athiday dees galal7o caamma athiday dees

Oyddu asa potoybeettees issozi zo'o giddaybettes daamay dees gasseka giddon amarathota xaafettida xuufey dees

kuwaase kaasanchati doosona booththa mayday dees giddon qasseka salo samaye mayta berennay dees gede baggara qas daro maatati dooso na girgitayi

Kuwase kassanchati dooso na eta tohon caammay dees kalsey dees guye baggara qasseka uttidi xeellizayssati doosona eti eqqida olay dalgida aca matay dees.

Saatey beetees. Tammanne nam'u paydoy beetees. Qasseka nam'u cachcheti gaathan doosona. Qasseka tammanne laapun giza paydoy dees. Bolla baggara qasseka marccoy saata xeeron dees.

Daro bi'ireti dooso naa ordera dizaydes le'on dizaydees gansheti dooso naa dabtareti dooso naa bolla baggara ersaseti dooso naa qasseka iskibtotida.

garse baggara silkey dees ha baggara qasseka isabe ooththiza mashiney beettees bollara qasseka qudureti dooso naa woykko paydoti cil7o qalamey dees

Kuwase kasanchati betosona matay aaciday deessafarikome sime gizay dees gexe bagara qaseka daro quxureti betosona zo'o mayidaysati doosona

biratati doosona gaani goykko qulfey dees gede baggara qasseka keeththay beettees galal7o qalamerati yettida ha baggara dhumida ollay beettes

usuppu ollati dooso naa qasseka bootha ollata yuushon tiyettida qalamey dees maburaate sakayizayssi ekoyizi kite baggara qasseka

misimaarey beettees hu7elee7ides ha baggara qasseka silke nam7i beettees issi silkeyssi nam7u kameray dibettees issi silkeys issi kaameray beettes

booththan oosettida mashiney dees ha baggara assekaqasbooththa qalamenti yettidees hugey beettes guye baggara tukke qalamey dees gede baggara qasseka issi issi miisha marcoti doosson

attumati beettosona karetha may7o kumeth may7iday beettees maca booththay xibabe oykko hiillatetha may7o may7iday beettaws hugey beettees xuufe xaafettiday beettees safedey dees

Maburatera birata caacizay dees zin'ida qoccida daro biratati doosona dalga bessaydees shuchchay dees qasseka ha baggara zo'o qalamerathettida bira.

Hisabey ooththiza mashiney beettees issin quturey beettees nam7ikka dees heedzdzi dees oyddi dees ichachi dees

haaththe eeloy dalgidi beettees asati dooso naa markabey dees laaggiza asati dooso naa ha baggara qasseka saloppe shaaray beettees

Saykile togizza assathi dossonna adussa oge dees karetha mayo mayiday bethess bulla mayiday dees boththa qalamera the'thida kethay bethess gede bagara qasse mithathi dossona.

Kaaminay dees asti doosona , booththa aalamera tiyetida keethtay dees mithtay xilloy betees oge beetes gede bagara qasika gommay beetes.

Adusa ogey des kamelay dees ha bagara issi atumay dees sintera daro asay dees c'ililo mithay betes katamay betes.

Tophphiya kawo doktore Abiy beetes ha baggara qasseka laptoppey sinththen diza addey beetes booththa mayo mayides. Guye baggara qasseka kompiteerey beetes.

Issi ayiya dawusi, ache kesa micawusi. Kushen qaseka bas makina hametanaysa kamela oykadusi. Guyera qorpqoroy Des, gaaney Des, sinthera qasi goyetida sa'ay Des,

kamelay beettees. Ogey adussaydees nam7o asati beettoosona. Ha bagga melida maatan shuchchay dees. Adussa mithati doosona. Mabraate woykko korontte marccoqi

haaththe abba dalga eeloy dees gede baggara iza bolla may7ida shaaray dees ha baggara asati dooso na pudera qasseka haaththa duuqiza maashiney dees gadal7o qalamenti ettitii

Haaththe eloy dees izagathan issi asi dees wogoloy dees mithi beettees guye baggara qasseka kushen wodoroy dees oshacha kushe dhoqisa

saykile togiza asatie doosona ogey dees guye baggara qasseka kaapey beettees gete baggara adussa mithati doosona keeththati bettosona yuushan aadhdhidi mithi guuthay diccishe

Goyettita biittay dees asati dooso naa gede baggara qasseka cil7o mithay dees ha baggara melay dees shuchchay dees hokkiday dees eqqidi dizay dees.

gita dalga keeththay dees asati dooso naa karetha maymay7ida maciya uttaduse guye baggara qasseka nam7u silkey kaqeti deese sinsen komputereti dooso naa

nam7u motoreti beettosona dalga wugey beettees amarathora xaafettida xuufey dees qasseka ingilizathora xaafettida xuufey dees keeththey pude baggara aduqidi dees

Issi atumay ha simi utides karetha kumetha mayo mayides pude bagara botha kethe kexetiday des gedra kamelay betes kethay betes koshe athiza masaray

Hezhzhu asati dosona koshe athiza masaray woykon mayke de'osona qaseka karetha kote mayidosona issa huphey pulinsi issa huphey qaxetidaysa sintha oydey dees.

Giya Gita giya gizays Des . Amarathora garse bagara ciishat dosona, keethey lo'izay garsara Des, quxirey betes, guley salo bola Des.

Daro keexeththida keeththethi doosona; qassika eetha keexxanassi siminththoranne shuchchara ashawara ooseththida bolokkothethi doosona; giddon ogee dees; ha baggara qorqqorora cimiza keeththay dees; hazu bollan shaaray dees.

Issi wodheththasoy be marani marani uttidayis betees gede bagara qasekka issi adeyi xaraphpheza bola uttidees gaththani qasekka sohan oyideyi dees sowa gaththay dhumid betees

pude salo giididi diza keeththay wolqamay dees wulati dooso na keexettidi giigiday beettees buro keexettizi maarayontennay woykko giigonnay beete

ashaway qolettiday dees duge baggara maatay dees keeththay beettees mithay beettees salo bolla karetha shaaraynne booththay dees ha baggara qasseka guutha shua

adussa keeththay beettees cil7o mithati dooso naa kaamelay ogan eqqi beettees salo bollan guuley booththay zin7idees adussa ogey dees keshay dees

Nam'u asati doosona eta kushen warqate dees garse baggara haaththey dharpheza bolla oy dees qasseka sinthe baggara warqate dees guyera maskote doyettiday dees keeththay dees.

asata kushen warqatey dees silke dharpheza bolla dees haaththay dees gedira qasseka saaxiney bettees karetha koote mayda indiyadawus bulla koote maydana

Goyettida biittay dees. Daro asati uttidosona. Guye baggan kaamay dees. Cililo maatay dees. Shuchcha guttay dees. Puuteti sinthan doosona. Guye baggara qasseka goommay dees.

Daro asati bettoosona garse baggara zo7o qalametti yetiday beettees qasseka guye baggara galal7oydees karetha biratati eqqidaybetosona keeththatu hussay beettees.

Booththa qalamerati yettida ogey adussay dees ukamelati dooso na daro diccida zambaba mithati doosona keeththay akkidi dalgidi beettees wulay beettees.

Issi asi dees sinthen daro oydeti doosona bollan qasseka maxaaba maarara maarara gidi dooretti dees garsenka dees miyeenbettees

oydey dees tamare nayti doosona sinthe baggara issi astamare eqqidees saleday beettees hugey dees maskoteti doosona keeththay dees

oydey uttizay dees maaran maaran nayti dooso na maskote heedzdzay bettees wugey dees macaynne attuma nayti dees qasseka guye baggara zooqa lamentettida keeththayte

nayti beettoso na oydey beettees sinthen qasseka issi astamaray beettees haaththayssin beettees saleday beettees pude baggara amarathora xaafeta xuufe ide

Issi macciya dawus kushe idimadus kusheni birata worqey aadhi de7ees qassekara booththa koote mayadus guyera kareththa girguday betees.

Nayti dosona Issi huphe bo'a adey des Iza hu'en qasekka manaxirey des guye bagara salo samaye Mayida kote Mayida Nayti dosona sintherakka betosona

Macca nayiti dooson atuma nayiti dooson borsa ba'iday bettees qasse siminton oththetida wugey desse keththayi gede baggani booththa qalamera tiyetiday desse cil'o mattayi betees.

Issi macasiya de'awusi, gabare mayadusi, bootha kote athadusi, kisen kushe naqadusi ,kisey bolla bagara Des, huphey qacetona mela Des, guye bagara kethay Des.

namu'u sora geliza wulay dees wula sinthen kaamezati dooso naa asati dooso naa daro mitha cill7oy gaathan beettees koronte ampooley beettees sinthe baggan dalga ogeey geetees

Nayti dharpheza bola uthidosona sinten oydey des maxafay oyde bola dees warqatey dees gede bagara qaseka tamarsiza astamarey dees girgiday betes.

Wuge dalggay beettes daro oydeti doosona. Ha simmiday dees, qasse gede simmiday beettes. Gede baggara qasse booththi keeththey booththa qalamera tiyetiday beettes.

maatara dalga meyday dees nayti doosona cil7o may7oy dees maydosona gede baggara birata heedzdzu mithay dees pudera qasseka daro mithay beettees keeththay garsera beettees

Orde maciyadawos gede baggara attumati dooso na sinthen zin'ida mithati dooso na adusse birata keshshay dees guyera keeththey dees mitha daashay gede baggara beettees

Issi addey dees iza kushen maykey dees yuu shuwan qasseka daro maxaafati doosona guye baggara qasseka maxaafata dooriza eqay dees keeththay dees.

Issi attumay eqqi dees. Saleda bolla kushe woththi des. Booththa koote mayi des. Karetha camma athi des. hayithay bettes,siray bettes, ayife bettes.

Daro dic'ida mithati beetosona ogey betters kameley bettes qaseka asati betosona ha bagara keethey betees wullay bettes keshay bettes.

Kaamelay eqqi de7ees;sinththen marcco achchay de7ees;guyeera goomay kareththay beeththes; qassikka galal7o qalamee de7ees; gede baggara adussa cil7o miththiya dawus.

Daro kameleti betosona asati betosona tuubo woyikko haththe athizayosso bettes.daro miththati betosona ,gomayi bettes,shuchchati betosona.

Addussa oggeyi dessi, assat dosona kammey karetha bitta qolishe dessi assati dossona, miyera adussa mithayi cili'o mithayi dessi.

Kaamelay beettes tirrafikey de'es oge adussay de'es sinthera qa miththy de'es iray bukkishe beettes salo bollan shaara malay zin'i karethay de'es.

kamelay beettees tirafikey dees adussa ogey dees bajjajey beettees koronte marco eqqides daro cil7o mithati doosona salo bolla shaaray dees garsan zumaydi

goyettida biittay dees akafa oykkida asati doosona wale oykkida asati doosona shuchchay dees dengoy dees cil7o mithay dees orde durumay des

haaththey dees zokkoy dees asati doosso na bookettida biittay dees shuchchay dees cil7o mithay bettees garse baggara qasseka daro muutati dooso

Hezhzhu asat dosonna etappe hena baggara kamelay betes. Gaththan biratati doretida. Yushan qase adussa miththati dosonna. Ha bagan matay bettes. Shuchay guththa adhdhi

Sa'an daro melida miththay dees, haaththey pudera duge simmidi qoletishe dees, ogey beetes aadhi aadhi melida maatay dees. ha bagara cili'o matayi dess.

Haththa missile betes ariba mince wuha gizay des garisen uthay des qaseka melida miththati deosona saxine hitappe osetiday des matay.

haaththay pude simmi gogishe dees asati doosota tophiya bandiray bollara dees gede baggara qasseka daasha mithati dooso na sinthera goommay xuugetizay dees garse baggahaath